Bontanne la a tɔŋ tutaa ka ba de kaayaa a leŋ leŋ maraa kyɛ ka neɛ kpɛ te kyɛnɛ a kpakyaga poɔ kyɛ ka a bontanne mine meŋ be puoriŋ ka ba de a kaayaa leŋ leŋ mare ka vūū mie ane boma yɔ are are.